Ɖekakpui hatsotso aɖe woe nye esia nɔ abo wɔna ɖe wɔm le tsi me eye ɖeka le aboa ɖe asi eye ɖeka hã nɔ, esi le abo la ɖe asi la megbe abe ɖee wodzi be ya xɔ abo la le esi ene

Amehatsotso aɖewoe nye esia, si nɔ nu kom henɔ dzidzɔ me ale gbegbe, ke ŋutsu aɖe wu afɔ ɖeka dzi hedo asi ɖeka ɖe ŋgɔ eye ame aɖewo wu asi dzi eye ɖewo hã tsɔ asibide eve ɖe dzi.

Amehatsotso aɖewoe nye esia nɔ mɔzɔzɔ vevi aɖe me eye ɖeviwo hã nɔ wo dome. Ke nyɔnu aɖe hã nɔ wo dome eye ya ɖo mo vevie henɔ nane kpɔm le adzɔge ŋɛ̃. Ŋutsu aɖewo do awu, vuvɔmewuwo eye woɖɔ kuku ɖeviawo hã do vuɔmewuwo.

Ɖevi etɔ̃ aɖewoe nye esia nɔ anyi ɖe exɔ aɖe me eye woame etɔ̃ la nɔ anyi ɖe kplɔ legbe aɖe ŋu henɔ grafikigbalẽwo me kpɔm. ke woɖo agbalẽ vovovowo ɖe drɔ aɖe me le wo megbe.